Suuraan asi gaditti ilaalaa jirtan kun suuraa muduraa fi fuduraadha. Muduraa fi fuduraan nyaatoota nu barbaachisan keessa tokkodha. As keessa kan jiranis raafuu, kaarootii, dunnichaa fi kan kana fakkaataniidha.

Suuraan asii gadi ilaalaa jirru kun, suuraa mana guddaatii. Manni kunis dhagaa ,simintoo fi wantoota adda addaa irraa kan ijaaramee dha. Manni kun mana nama dhuunfaati.

Suuraan asi gadi argaa jirtan kun, suuraa birbisa gooroo mul'isudha. Birbisi gooroo iddoo bashaannan iddoo hawwata baay'ee qabdi.

Suuraan asii gaditti ilaalaa jirru kun suuraa ´masqal addabaabayii´ti. Masqal addabaabayiin kun dukkana keessatti ibsaawwan garaagaraa fi ibsaawwan baay'een kan argamanidha.

Suuraan asi gadi argaa jirtan kun, suuraa namoonni baay'een figicha fiiga jiran kan mul'isudha. figichi kunis yeroo baay'ee biyya keenya keessatti kan qopha'uudha. figicha kanarrattis dargaggoonni, daa'amnis, namoonni gurguddan kan keessatti hirmaachuu danda'anidha.

Suuraan asirratti argaa jirtan kun suuraa alaabaa Beenshaangul Gumuuz. Alaabaan kun halluu garagaraa kan of keessaa qabudha.

Suuraan asii gaditti argaa jirtan kun suuraa lafa dinnichi itti gurguramuudha. Dinnichi fuduraaf muduraa keessaa tokko. Dinnichi affeellee fi ittootti fayyadamnee kan nyaannuudha.

Suuraan asii gaditti ilalaa jirru kun suuraa avukaadootii. Avukaadoon fuduraafi muduraa keessaa tokkoo avucaadoon duwwaasaas cuunfamees kan fayyadamnudha. Avukaadoon nuuf wanta nu barbaachisu keessaa isa guddaafi isa ol aanaadha.

Suuraan asii gadiitti argaa jirtan kun suura saamunaa dhaqnaati. Saamunaan kun gatii baay'ee salphaa ta'ee fi gatii baay'ee xiqqoo ta'een kan bitamtudha. Saamunaan kun fuulii namatti tolu kan qabdudha.

Suuraan asii gadi ilaalaa jirtan kun suuraa wal ga'ii guddaa namoonni baay'een keessatti argamanidha. Walga'iin kun dhimma maaliiti jettanii yaaddu?

Suuraan asii gad ilaalaa jirtan kun, suuraa weellisaa Teedii Afroon maatiisaa wajiin qabudha. Teedii Afroon sirboota adda addaafi kan qabudha. Sirboota biyyaafi kan jaalalaa kan sirbedha.

Suuraan asirrati argaa jirtan kun, suuraa simmiintooti. Simmiintoon wantoota baay'eedhaaf kan nu tajaajiludha. Simmintoon ijaarsa manaatiif, ijaarsa lafaatiif kan itti fayyadamnuudha.

Suuraan asii gad ilaalaa jirtan kun suuraa Kidaana-mihratiidha. Kidaana-mihratiin hordoftoota amantaa Ortodoksii biratti baay'ee jaallatamtuu, kabajamtuu dha.

Suuraan asii gadi argaa jirtan kun suuraa moofaraaf qabbardha. Faayidaan qabbaraa fi moofaraa yeroo midhaan facaafnu kan dursine ittin lafa qotnudha.

Suuraan asii gaditti ilaalaa jirru kun riqichadha. Riqichi kunis galaana guddaarratti akka namoonni irra darbaniif kan ijaarramedha. Riqichi kunii dhagaa gurguddaafi sibiilota gurguddaarraa kan hojjatamedha.

Suuraan asii gaditti ilaalaa jirtan kun suuraa iddoo gabaati. Gabaa kana keessatti daldaltoota baayyeefi gabaa keessaa mi'a kan bitatan baayyeetu jira. Gabaan iddoo wantoota baayyee bitachuudhaaf lafa itti argannudha.

Suuraan asi gaditti ilaalaa jirru kun, suuraa daa'ima talaalli fudhachaa jirtudha. Talaalliin faayidaan isaa dhiboota addaa addaaf salphaatti akka hin saxilamneef kan fayyadudha.

Suuraan asii gaditti ilaalaa jirtan kun suuraa manaati. Manni kun bifa mana citaatiin ta'ee kan dhagaadhaan ijaarameedha. Manni kun alaabaa Abbaa Gadaatiin kan naanna'ee dibamee jiruudha.

Suuraan asii gad ilaalaa jirtan kun suuraa Bargariiti. Bargariin nyaata ammayyaawaa keessaa tokko dha. Bargariin kan baay'ee mi'aawuu fi kan baay'ee namatti toluudha. Bargariin namoota baay'eedhaan kan jaallatamuu dha.

Suuraa asii gadii ilaalaa jirtan kun suuraa hoolaan daandii qarqaraa fuffunaannachaa jirtu mullisuudha. Hoolaan kun qarshii meeqaan bitamti jettanii yaaddu?

Suuraan asii gaditti argaa jirtan kun suuraa weellistoota oromoon qabdu keessaa isaan hangafoota. Weellistoonni kunniin sirba hawwataa, bareedaa kan uummataaf dhiyeessanidha. kanaaf jaallatamoodha.

Suuraan asii gadi ilaalaa jirtan kun, suuraa mana amantaa musiliimaa keessatti ijoolleen xixiqqoon kan taa'anii, quraana dubbisaa jiranidha.